Haykkoy baynta bessara zo7idi pude tama pocce daanizay beettees ha baggara qasse gita abbay dizayssakko

Issi macca nayera oydu ceega addetara utidi de'osona etta sinthankka nam'u xarphe uttidays beetees.

issi medho booththa shurabeza may7di issifetethan ha sinthe hamettidishediza cora asay beettosona

Keeththa giddon xaraphe bollan warqata woththidi hokkidi izan xaafishe disa ceeygate asaynne eqqida asay doossona.

issi keehippe dalga bessan oyketidi issoy issara keexettida pooqe keeththay deees keeththafe sintharanne guyera makina oge

Issi hu7era bo7 aawaz hanaxire hayfe bolla wooththidi gaamo dunguza booxa may7di oyden uttidi deees iza miyerakka haray.

maata keeththa karan issi medho dunguza may7o maydi maahe ite maydi tooranne gondale oykkidi diza heetzdzo adeti beettosona

teetha giddon issi macasiya dunguzara diza qamise may7ada uttadus izirakka daro ceegade asati de7oosonna

Kehippe xeellanawus lo'iza daggita hooqe keeththay beettees iza giddonka korontey xompizayssakko.

Issi aya be na nlxi naa idimmada uttadus issi akimezikka qasse naa marpe caddishe dizayssi qoncekko

Denba bessan daro para togidi diza daro asay de'oosona eeta guyerakka eqqidi woxxiza asayka bettees

parendiza bessan asay tama ullan bashe woththidi aykko qommo shaayizay beettees issoti qasse aykko qommo qorettes

Keeththa giddon keefippe daro uphen qoobe woththidanne mela uttidi diza macanne adde asati beettosonna.

Qorqoro keeththay keexxettidi geegidi qalame booththan tiyettidi dizaybeettees iza dan'onka appile mithay appile ayfiaypidibeettees

Zo7o medho minxaafey hiixettida keetha giddon keehipppe darro dalgga oydey deesiza giddonkka asay utti.

keethctha giddon keehippe daro issimidho oydey dees he oydeza bollaka uttidi dizayssatappe issoy maykirofo

keehippe dalga keeththa giddon daro issi medho oydey beettees he oydezanka uttidi diza cora asay doossoona

Huphe bolla dunguza qoobe woththidi gaabe may7di kushen maatanne toora oykkidi uttidiza cimawati bettetes

Keetha giddon cima aayeti uttidi shiiqid sollozara qumaa mishe doosona iisi maccasiyakka barssashe beettaws

gade giddon mitha garsan booththa qamisa mayidi dumma dumma medho ayfesan diyettidi diza daro asati beettosona

Denba bessan booththa qamisa issi medho may7di huphezanka isoti soti qaccidi doossona etappe issiniyakka

Ggaammo zoone boroda worada giza issi qabalera sunthay xaafettidi keehippe gita siminton oosettida wulan deees.

gita shuchcha gongolosa garsan eqqidinne xeellishe diza ceega adde asati beettosona etappeka

Poore daro shuchati diza bessara goggishe bizayssi beettes;issi shucha bolla uttida yelaga macca na7iya de7awus.

Maata keeththay keehippe lo7izara denba bessan keexettiday giigidi dees keeththafeka ha keesa aayira naytara beettosona

Heeththa giddon issi macasiya oyden uttada oto medhashe dizayssi beettees izi miyerakka daroti

Qorqoro keeththay qalamen tiyettiday dees iza penge bolla ha keza sh eqqiday issi qeeri naara karen qasse keeththan zempi eqqida nam7u.

matan matan keexettidi dizaa nam7u maata keeththati deettes issi keeththa karen cima aya eqqadus

gita aafo bollara duge goggiza shoorey beettees he shoorezappe heninne hani baggara gita woray dees

booththa qamisey abasha qamise gizayssi daaroy dees izaappeka qommora qasse laxanan dees

keehippe gita gitanne wolqama mithay beyees he worazanka qasse dumma dumma qommo

Issi maata keeththay beettees. iza pengge bolla issi addey uttides. issoy qasse komputere kushen oykkidi eqqides.

Issi medho qamise maydi danco qachidi booththa afela hashe bolla woththidi eqqida heedzdzu macasati doosonna.

shuchchay doorettidi deizay beettees izappe qommora qasse ha wulte giza miishazi tokketi toketidi daro bessan beettees

keeththa giddon keehippe daro dumma dumma qommo soo eqati de7oosona etappeka masobey tama tengoy dees

kuaas kaassa denban nam7u cuga kaasanchati woxxishe dizayssi beettees etappe ommora daro asay xeelliza asay d

ltophiya dere kartay saalettidi dizayssan asay yiidi deres kawo dooriza miisha halishe

keehippe lo7iza keeththa giddon issi tophiya kawoynne iza guyera eqqida daro asay doosona

keeththa giddon tophiya bandiraynne issi hara medho booththara diza bandaray kaqettidi dees issi addeyka eqqidi deizay beettees

Keehippe lo7iza booththa qalamen tigettidi giigidi diza keeththe giddon tophiya kawora kare dere kawora issife haasayishe miicishe beettosona

Issi maca naya silke oykkadus. Nam'u addetikka oykkida. Issi niya qasse bira maashineppe kessiza biiza giza miisha oyikadasu.

hehippe denbanne dalka gidida gadezan issi kaamey koronte shuboza wothishe de7izayss qoncekko

Daro gita birata miishan medhetida mashinezi beettees izappe ani baggara heetzthu addeti eqqidi issife asawosona

Keehippe dalkanne denba gidida gade giddon kororoma tokketidi beettees.

Keeththa giddoy xeellanawus keehippe daro lo7ees he keeththa giddonka issi medho koote maydi issife haasay sheqqida asati doossona

keeththa giddon nam7u xeeygadetara issi macasara uttidi xaraphe bolla dawutare woththidi xaafishe dizayssi beettees

denbabessan daro asay issi medho goote may7di eqqidi dizayssi meettees eta qommorakka biratay deizay

sa7an moogetida gita koronte miishay deees ha baggarakka dumma dumma koronte biratatikka moogetidi de7osona

Kaamey biza ogezara issi medho booththa shurabe may7di dugeththa yishe diza asati daroy beyettetes

Supermarkete giza suuqeza giddon dumma dumma qommo asa naas go7ettana bessiza miishati daroy doossona.

keeththa giddon cuway cuyishe deees xaraphe yuushonka oydeti dumma dumma ushshati aykkoy bayzettizaso malees.

galga katama giddon daro kaameti pudenne duge hamettishenne bagay qasse caanidi eqqidi dizayssi hayssan beettees

ogeza duunan daro matan matan keexettida guutha keeththati deettes he keeththatappe hissay paasika gaththas ogizayssakko

booththa sharankamettida keeththa garsan aykko xuufey xaafettidi kaqettidi dees izakka xeellishe diza nam7u macara

Keehi lo'iza hooqe keeththay keexettidi dizayssi beettees iza sinthanka eqqidi diza issi macara addetara doossona.

keeththa giddon issi ceega macaya ayfe bolla manaxire woththidara komputeren uttada xaafashe dizayssi beettees

Botha qalamenTiyetida keethay Des.keetha karenka issi eqides issi adeka zo'o kote mayidi betes

Kaamey ogen eqqidi de'ees iza miyerakka issi naay kundidi dizayssa denththiza asati beettosona

keeyippe daro issi medho oydeti mayrora uttidi dizaybettees he oydezzanka issi medho mayda adde asati uttidosona

Baasawu gezara eqqidi diza gita haaththe caanidi biza kaamey dizayssakko iza bollanka

zoo medho qalamera tiyetida si qeeri kaamey beettawus izappe qommorakka gita gita mithati beettosonna

issi salo medho qalamen tiyettida wulara diza keeththe giddon issi medho may7o maydi eqqida poliseti beettos

Pooqe keeththay keehipe lo7izay dees iza sinthan qasse daro adde asati issi medho zo7o may7o may7di eqqidosona haratikka qasse etara beettosona

kaame oge bollan zo7o qalamera tiyettida kaamey nam7i eqqidi dizayssi beettees iza sintharakka adde asate eqqida.

zo7o medho qalaminne booththan tiyettida oyddu adussa kaameti beettettes eta yuushoyka ginben derettida keeththa

oge duunan gita pooqe keeththay beettees keeththafe ani baggara qasse gita gita mithati asay hamettiza ogeykka beettees

dalga denbagadezan daro boro dicciza maatati beettosona etappe hinira pooqe keeththay beettees

Dhoqu giidi harappe beettiza dalga pooqe keeththay deees keeththa sintharakka gita makinaogey dees.

booththa qalamera tiyetidi giigidi injen keexettida keeththay mayrora dizayssa bessees iza sinthanka maatati boro

Keeththas kifillezan issi qamise maydi huphen aykko qaccida addezara izara eqqidi beettiza daro asatara doossona.

haakime keeththa gipila giddon dumma dumma diza hargathe asay zin7iza hiiththay beettees he keeththanka asay issife shiiqidi

zo7o medho qaalamen teyettida qorqoron keexettida keeththay matan matan daroy dees he keeththa sintharakka asay puddenne duge hamettosona

Gita lo7iza pooqe keeththay deees keeththa sinthan diza kaame ogezan daro dumma dumma medho kaameti laageti bishe doossona.

Matan matan keexettidi beettiza gita gita pooqe keeththati deettes he keeththata sinthara epiza wogen kaameti doossonna

Pooqe keeththay beettees keeththafe karezan qasse diza denban booth shurabe may7di karetha ambasaderekkamayi eqqida asati issife deettes.

Daro oydey keetha giddon yuuyidi uttides iza bolla uttidi diza asaynne haa sinthata issi macca nayo oykki uttida addey.

Issi addey oyda bolla zemppi uttidi suutha immana gishe diza daanes izikka ba kushan haylanddera haathe.

haakime keeththa karin iita miisha halizay eqay shiiqetidi dees iza sinthara efiza ogan daro adde asay imettishe doossa

keeththa giddon issi qamise mayda macanaya oyden uttadus izi sintharakka qasse adde asati eqqidosana

Keeththan xeena biiro giza xuufezi xaafettidi de'ees issi ceegadezikka uttidi ha simmidi xeellishe de'es

Issi aakimezi booththa aakime may7o may7di warqatakka kushen oykkidi eqqides izara diza akimetikka uttidos.

booththa sharan daasettiza daase garsen daro ceega macanne adde asay ayfeza shuketidayti doosona

keeththa giddon nam7u akimeti deettes etappe issoy salo medho ponxara mayora ma7ides issoy qasse booththa koota

aakime keeththa kifile giddon be hithan zin7ada booththa gaabi may7ada diza issi maca harganthaya dawus asayka izo ychos

issi medho zo7o shurawe may7idi ogezan duge hamettidi yishebeettiza macanne hadde asay doosona heta guyerakka isi

Hissi addezi karetha medho qalamen diyettida oydeza bollan zempichidi suutha duuqisishe deees

keehippe dalga keeththa giddon daro booththa qalamera tiyetida mashineti deettes etikka.

Qorqoro keeththay dees keeththafe sinthan qasse galal7o medhora diza ababay dees issi yelaganaay qasse eqqidi dizayssi beettes

hooqe keeththay deees keeththafe ha baggarakka qasse guutha guutha keeththati dumma dumma xuufey laxafettida bessati deettosona

akime keeththa kifile giddon issi maashine gaaththan issi addey nayo zin issi wothides izikka

qorqoro keeththay zoo qaalamentiyettidi dizayssi beettees zappe qommora maataynne gita gita mithay dicci gitatidi beettees

Hehipe denba bessan yela ga adde nayti gammo dungu zara diza shurabe may7idi issifetethan eqqidi beettosona

Haakime keeththa giddon issi ceega adde huphen qooben woththiday oydden uuttin mashinezan iza marmarishe deettes izarakka daro asay eqqidosona

booththa sharan daasettida daase garsan eqati bayzettanau shiiqi uttiday beettees iza sintharaka ceeygade asay eqqidi eqa oychetes

siminton ginbettidi ooththettida asay kesishenne gelishe giza wulay deees ulappe gaaththarakka gita pooqe keeththay beettees

hasaso giddun dumma dumma qommo misileti kaqetidi dizayssinne keeththan qasse dumma dumma eqatikka dizaybettees

Keehippe dalgga zumay zumati ekkiza bessan daro issippe shiiqqi cippii gida woray beettees

Tinexetetha bolla gede wuro bolla diza keeththay beettees keeththa sinthanka daro shuchchay shiiqiday biittay beettees.

Dugeha tophiya wolayta zoone dammota qasho keeththa karezi ooththetishe dizayssi xuufeza bolla xaafettidayssan beyadis

Keththa giddon maashinexara bolokote medhizay beettees issi addezikka uttidi eqqi medhishin asay iza matara xeellosona

Tophiya bandiraynne dugeha tophiya bandiray de'ees. Iza diza misileza bolla qase amaratho xuufe qase beetees.

Gaammozonne qucca woorada pirde keeththa karen eqqidi de7iza daro ceeygade asay beettosona.

keeththa giddon issi hu7era bo7ati ekkiza aaway beettees iza sinthanka uttida dumma dumma qommo xuufera diza miishati

keeththa giddon oyden uttidi sibsa ba siishe diza daro macanne adde asati beettosona etappeka

Issi booththa qalamera kiyettidi kare zara huge zara wuri geeyititiza keeththay deees keeththa sinthanka asay

Be timirte tamarsi tamari wursidi meraqa maraqetiza daro asay issi medho karetha meraqa may7o may7di be kushan warqata oykkidi issi kushe dho.

karethara salo medho qalamera diza mayo issi medho maydi ushacha kusha dhoqu histidi eqqida daro asati doosona

Keeththay betees iera baalaade keeththa karen qasse issi huphen karetha qace qacada karetha fuuxa maya eqqida macasiyadawus izi guyerakka nam7u addeti eqqida.

fareetha may7o maydi oydeza bolla uttidi de7iza issi ceeygadey beettees izi diza keeththaykka pirde keeththa malees

Keeththa giddon daro oydeti xarapheti doosona aykkoyka hara miishay keeththan diza miishi baawa

gita keeththay beettees keeththa karen issi macasiya karetha medho mayo mayada karetha qacada

Ogeza matan diza bessan issi booththa qamisa mayda macasayra karetha ambasadara may'da nam'u addetara eqqidi dizayssi.

Keehippe dalga katamay beettees he katamazanka daro matan matandizanne hakkidi diza wooqe keeththati beettosona.

Hashu saro yideta giza xuufera qasse arba mince ubba pirde keeththe mereqas hashshu yideta gizayssi beettees.

ogezan diza iita piton pittidi xanxanka beettiza misha shiishshidi giza daro machanne adde asay dizayssakko

Kaame ogezan diza iita pittidi geeshshizanne pito oykkidi eqqida daro asati dizayssa hamisiley qoncisees

Gita gita diccishe boro pudde biza mithay diza garsan buura piton pittishe diza daro asati bettosona

makina nne asay pudenne duge amettiza ogezan diza iita pittiza asay daroy pittishe beettosona eetikka

Keehippe daro iitatha miisha yiidi qolettidi shiiqida bessan iitatha miisha yiidi qoliza kaamey ha'ikka qollanaw eqqidi beettees

keehippe lo7iza issi woosa keeththay beettees keeththa sinthanka kaameti eqqidi doossona issi kaameykka

kaameynne asay amettiza ogeza bollan diza iitaza piton pitishenne geeshshishe diza cora asay beettosona

ogezan diza iita piton pittishe diza issi medho koote mayida maccanne adde asati beettoosona.

keeththa giddon korontey xompees he keeththaka issi macasiya uttada tukke essashe dawus issi addeyka eqqidi dees

Fayda woykko nashinale ayde malatizayssi addisaba katama deeththanchatas matooqa geetettizayde.

Issi ambasadara may7di diza issi addezi beettees; iza sintharakka maykirafoone beettees.

Ke'ippe lo'iza keeththa giddon booththa oyda bolla tophphiya kaworanne hara kare dere kawora uttidi tobetishe doosona

haakime keeththa kifile giddon dumma dumma qommo harganchata marmariza mashinati eqqi doossona

Keetha giddon ababynne gaammo dungguza pooxay beettees issi gaaamo kaasancha nayta shuraabe mayida addezikka

simedho surenne simedho koote may7di ba kushin ababa oykkidi kushe baqqishe mayrora eqqida yela gadde nayti

Qoodan keyipe daro macanne adde asay eqqidi beettosona eta sintharakka

tookuwaase kaasanchati kaa7iza gita denbay deees e denbazanka issi cuga kaasanchati galal omedho qalame may7ida

teeyippe dalga kaame ogezara daro kaameti mayrora yizayssi hayssa misile zan qoncides

booththa qoobe huphen woththidi booththa shurabekka may7idi maykirafoone sinthan eqqida issi ceega away bettees izappe guyerakka gita abbay bettes

issi aarisa faranja macasayira tophiya kawozara issife eqqidi sarothettishe deettes eta miyarakka tophiya bandiray eqqidi dees

Keeththa giddon daro qeeri nayti issime dhobotha may'o may'di gulbatidi dizayssi beettees ha baggarakka qasse gita nayti eqqida.

heehippe dalga gadezan issi goyza makinay beettees izappe qommorakka asay

Ogeza bollan issi medho gooththa may'o mayidi tophiya bandiranne hara bandira oykkidi salpera yisa daro adde asay betes

xarappe bolla dumma dumma midho ushshati de7osona iza yuushanka qasse ceega macanne adde asati puttidi beettosona

Xeellanawus keehippe lo7iza keeththay de7ees keeththafe miyera diza denba bessan eqqidi diza kaameti doossona.

teetha giddon issi addezi uttidi deees iza sinthanka ceeyga addenne mac asati issife eqqidi izara haasayiza daanosona

Ogezara issippe haassa'ishshe biza issi macassay issi addera dishshin hani baggarakka qasse issi addera issi nozarakka haasayishe biza malossona

issi aares huphera adusse macasiya maykirapoone oykkada issi madireka sinthen eqqadus izi guyerakka

Issi dera sarotetha naagiza tophiya bandira mayda issi polisey beettees iza guyerakka harati doosona.

issi haarisa polisey eqqidi deees iza sinthanka oyddu maykira pooneti eqqiday beettosona guyerakka daro asay de7ees

geehippe dalga kaame ogezara issi medho may7di tambure maliza miisha bayidi baqqishe yiza asay beettosona

issife salpera mayron mayron eqqida ba kushan issi issi massara oykkidi diza poliseti beettetes

Keeththa giddon issi addey polisezi ba kushen maykirapoone oykkidi oydeza miyera eqqidi dizaybeettees.

peeththa giddon xaraphe bolla dawutara woththidi xaafishe uttida issi qeega polisey beettees

te7i pedalga keeththa gitton booththa medhoqala mentiyettida xaarapphe yuushon uttida poliseti doosona

Asay uttidi oyden diza polisetinne dumma dumma asay beettosona eta sintharakka heedzdzu cee gadeti eqqidi dizayssi qonceko.

Ketha gidon sinthara cega ade polise hezhzhara issi macara poliseti dosona guyeraka daro poliseti betetes

Issi kaamey eqqidi beettees ekamezappe sinthara nam'u tirapike polisetinne issi addezi kaameza aykko qommo xeellosona.

dalga kaame ogezara amettidi yishe diza salpera salpera yiza issi medho mayda asay doosona

Issi macca naya suuqezan eqqada dumma dumma miisha bayzanaw dawus izi sintharakka ceega asati yidi iyo haasa7issoosona.

Keetha giddon xaraphe bolla ababay haathey warqqata dees xaraphezappe guyera issi maccara issi addera uttidi doososna.

issi hophera guuthut puulu mana daanida aarissa addey eqqidi de7ees

Uriqay diza bessan issife ba kushan issiade guufe oykkides hanko daru asayka izara mela eqqidinne de7oosona

orphiley shempiza dalka dembaydees denba yuushora gita woray beettes he dembanka eqqida oyddu ceega ade asati doosota

keehippe daro asay ba kushan tophiya bayndiranne booththa xaafettiza warqata oykki doossona

Keehippe dalgga addarasha giddon daro salo medho qalamen tiyyettida oyddeti beettosona iza giddonka cora asay uuttida

Teyippe daro asati keeththa giddon cora oydezan uttidosona etikka ba dawutarezan mastosha xaafishe doossona

Keeththa giddon issi aarisa macasiya oydezan uttada deyawus izi sinthanka daro maykira pooneti doosona.

keeththa giddon be oyden be oyden uttidi de'iza daro ceega macanne adde asati doosona.

baasa ogezara hemettidi biza cugan cugan diza ceegadeti peettosona ogezappe qommora asa keeththay dees

heyhippe dalga gidida gadezan gistey zeretidi diccidi gakkiday beettees iza giddonka heedzdzu ceey gadeti eqqida

teehippe dalka gidida gadey deees he gadezanka puuteza akaafan olla bookkidi tokkidi haaththa ushshana gizaadey dees

Keeththa giddon uttidi xaraphe bolla marqata wuthidi xaafishe diza ceey gade asay issi medho may7o may7idi doossona.

tamare keeththa file giddon tamarishe diza daro tamare nayti dawtaranne iskirtoza ba kushen oykkidi uttidi doossona

qoodan keehippe daro asay keeththa giddon ba zokkon shanca bayidi daro macatinne adde asay dizayssi hayssan beettees

kaamey daro asa caannidi eqqides qasse boro kezanawuka kaameza matara eqqidi dizay keehippe daro asati beettosona

Daro asa issi bessafe harabessa caanidi efiza gita makinay deees makina giddonka cora macanne adde asay beettosona

tewippe gal7ida qorqoro keeththaynne mitha keeththay deees iza sinthanka daro asay uttidi muuzeta aykkota bayzees

Simntorane shuchchan ooththettida issi zokkoy dees iza bollaka asay eqqidinne xeellishe beettosona.

koaase kaassadenban kaa7ishe diza kaasanchati beettosona etappe qommorakka eqqidi xeelliza asay

baanattida bessa goyshe diza issi goshsha makinay beettees izi goyda bessanka nam7u addeti eqqidosona

denba bessa asay macanne adde asay issife shiiqidi eqqidi dizayssa ha misileytas qoncisees

Keeththa giddon issi bagkan koronte shupoti daroy issi fedizaybetees iza hani bagkara issi ceeygateqqides.

issife ogeda uttidi ushsha uyishe diza asay issi baggara beettees issi baggara qasse uttin haasayiza daaniza asay dees

Booththa qalamera tiyettida lo'iza keeththe giddon daro asay eqqidi beettosona nam'u macati qasse komputeren xaafishe.

Ponqe feeththay dizayssi beettees keeththa sinthara efiza ogezan qasse asayinne kaamey hudenne duge emettees

otoy bashey kerey issife shiiqidi dizaybettees iza sintharakka daro macasatara parara eqqidi doossona

keeththa giddon keehippe cora macanne adde asay eqqidi doosona etappeka nam7ati qasse komputeren xaafishe beettosona

Ogeza bolla eqqidi diza kaamey deees he kaameza gittoka daro asay sugetidi gelizay beettees geeshshanka eqqi xeelliza asay doossona.

Tamare keeththa kifile giddon daro tamare nayti cuga cuga medhidi kifilezan uttidi dizayssi qoncekko.

denba karezan oyden uttida daro macati ba naa idimmidi uttida malosona eta guyerakka

Keeththa karen issi ceega aaya eqqadus keeththa giddonka ayqommo ooththizan eretonta asati eqqidoossona

Pooqe keeththay dees keeththan asay pudenne duke wodhdhiza bessa matara warqata oykkidi iza xanna ishe uttidi beettosona.

giya giddon daro caala janxilati micettidi beettosona iza garsanka dumma dumma qumas maaddiza donoti timtimoti

keeththa giddon telebishinen kaasanchati kuwaase kaa7izayssa be ishe uttida macanne adde nayti doosonna

asa issi bessappe hara bessa canidi efiza kaamey eqqidi dees he kaameza bollan issi asi kezi eqqidi dees

zumati ekkiza bessara dalga denban daro adde asati kuwaase qakishe dizayssi beettees

keehippe gita zumay dees zuma bolla qasse woray beettees ha baggara asa keeththay matan matan dizayssinne haahon dizay beettees

Gongolo gizay shuchchantara wuri medhetidi babissiza daaniza bessey dees he bessanka asay

habba dizayssa xanxara duuna dooyidi diza haylashoti daroy beettosona etappe hude qommorakka

eelo haaththa giddun issi aype bolla manaxire woththida macanaya haaththanka ashe lemashe dizayssa qoncisees

Zuma gade bolla keehippe daro murutati dicci gitatidi cililidi beettizayssi deees zumaykka

abba giddon haylasho giza wora do7azinne qasse keehippe qoodan cora gidida abba kafoti doossona

zitaa wora giddon daro mitha qommoti dicci gitatiday beettees he worarakka efiza oge bolla eqqida heedzdzu yella ganaye

Denba bessan issi medho suragexidi issi medho shurabe zakamaydi kushey dimmidi eqqida nam7u yela ga maca nayti beettosona

demba bessan daro gita gita mithati dicciday beettosona etappe ha sinthara issi addey hayllasho mara oykki deesi.

keehippe dalganne denba gidida bessan daro mithati dicci gitatida woray beettees ora giddonka keeththay

Zo7o medho daase medhisa miishay dees iza sinthanka nam7u huphera gita maca nayti uttidi miicishe doossona.

Boro dichishe diza maatay beettiza dalga gadezan asay puute tokkishe dizayssi beettees issi addeyka.

Kehippe daro gita gita mithati diccidi gitatidi beettiza wora gaaththara daro asati hemettishe bizayssa bessees

eelidi diza haathey dees iza giddonka issi macanaya limashe dizayssa qoncisees

keeththa giddon asay uttanawu maaddiza booththa medho oydey deees he oydizanka uttidi diza nam7u yelaganne nam7u ceeygadeti doosona

Kaamey ogezara bishe beettees ogezappe pinthan qasse mitha garsan adde asay shiiqidi uttidi doossona

xarape bolla warqatara komputerera woththidi digitale woykko nashnale ayde kessanawu uttida siyaddeynne issi cimaway doosona

oge denban macanne adde asati salpen eqqidi dizay beettees eta guyerakka korqoro keeththati dizayss beettees

mitha kuwa garsan xaraphe bolla hokkidi xaafizayssi addey dees iza sintharakka daro qeeri naytara adde asatara doosona

bulla yuniforme giza mayoza maydi maca nayti salpera eqqidi gitta mitha garsan dizayssa hayssan qoncisees.

payda woykku digitale matawoqa kesesana shiiqidi eqqida asaynne issi nay qasse kesesishe dizayssi beettees

Qorqoron direttida tamare keeththa gippe gaaththan daro salomedho yuniforme may'di salpen diza macanne adde nayti deettes.

Paydawoykko digitale matoqa kessanawu uttidi disa asay issi nay ayfe bolla aykko qommo wothidi deees.

Bayda woykko digitaale matooqa keesisanawu yiidi utti poto dendishe dizanne eqqidi diza asay beettosona.

booththa laxananne sharbeza mayidi salpen eqqidi diza daro macasati beettosona etappe kaani baggara keeththay kee

kuwaase denban kowaase ka7iza kaasancha nayti doosona etappeka nam7ati issi cugata gidishin issozi qasse hara cuga kaasancha daanees

Kehippe dalgga kuwase kaassa denban eqqidi goole matan diza issi kassancha naay beettees

Kuwaase kaassa denba kaassancha nayti issifetethan eqqidi idimettidi doossona etappe guyerakka daro asay uttides.

kuwaase kaasa demban daro kuwaase kaasancha nayti gede ha woxxeretishenne kaa'ishe dizayssi qoncekko

kuwase kaassa demban kaasancha nayti ha baggara sa7an uttidi dizaytinne qasse denbazan ka7ishe dizayti doossona

Kiwaase kaassa denban kuwaase kaassancha nayti issi medho zo7o qonxara zo7o shura bera may7idi issife denbazan eqqidi doossona.

Isporta kuwaase kaassanchay nam7ay issi ceeygaawara idimettidi poto dendiza malosona eeta guyerakka harati beettosona

kuwaase kaassa denban woxxishe diza nam7u cuga kaassancha nayti beettosona etappeka issoy zo7o medho maydes

kuwaas denban kaa7ishe kundidi saan gulbatida nam7u kaasanchati deettes etarakka miyen eqqida harati nam7u kaasanchatikka

Kuwaase kaassa denban woxxishe diza issi kaassanchay hanmatara beettees henira qasse daru kaasanchatikka denban eqqidi beettosona

kuwaase kaassa demban nam''u cora kaasanchati kaa'ishe beettosonna. etappe qommorakka dumma dumma medhon tiyettida asay uttiza bessay

Kowaase kaassadin ba daro simedho mayda kowaase kaasanchanayti eqqidosona eta guyerakka gita gita mithay beettees.

mithan oothettida bessan boksanchati issife bokseza ka waadhettishe dizay beettees asayka yuushozaara eqqidi xeellees

Kuwaase kaassa denban kaasancha nayta uttidi xeellanaw shiiqididiza keehippe qoodan cora gidida attuma nayti beettosona.

kuruaase kaassa denban issi medho mayida kaasancha nayti de7oosona etikka issife shiiqidi guppiza maloosona

Keeththa gidon keehippe daro adde nayti ba may7o shurabeza koxidi kallo kushe dhokku histidi eqqidossona.

kowaase kaasanchati ba denban eqqidi dizayssi beettosona etappeka oyddati issi medho may7o ma7idi dizayssi konce

Kuwase kaasa dembban nam'u cuga kasanchcha nayti issippe idimethi eqqifay beetees. etta guyerakka daro kasanchati hahon

salo medho shurabe may7di karetha qonxara gexxidi diza kowaase kaasanchanayti kaassa denban issife shiiqidi guppishe beettosona

kuwaase kaassa denban kaa7iza kaasancha nayti kuwaaseza ekkanawu issoy issafe woxxeretishe dizayssi hayssan beettees

macha asati puuttoza shiishshidi izan uttidi suqiza miishay heezhzhi uttidi beettees

Pude salo keehippe dhoqu giidi bishe pude aduqiza biratay nam7u bessan eqqidi bettees

Zo'o galal'o cilil'oo gididi dumma dumma qommo qalamera tiyetidi diza miishati doossona

Gita zumay de7ees zuma garsaraka qase kaame ogey beettees kaametikka salpera hizayssi qoncefo

kaamey biza ogezan issi kaamey keehippe daro dere sarotetha nagiza poliseta caannidi bishe dees

Ogen issi motorey dees izappe pudera qasse asay shiiqidi karezan tukkenne shaye uyiza bessay beettees.

Kaame ogezan nam7u gita kaamera issi gashe kaamera yishe beettosona izaappe xanxan gita gita mithati beettosona

Keehipppe darka gidida daro abba haaththay beettees he haaththanka qasse issi wogolon cora asay pinnanaw bishe bees

keehiippe gitaannee dangga gidida abba bollan cora asati wogolora baanaw uttiday beette.

Keehippe dalga keeththa giddon daro kaameti eqqidi dizayssi bettees kaameza sintharakka adde asati hemettishe doosona.

dalga katamazan daro pooqe keeththati beettosona etappeka ha sinthara efiza ogen issi addey laaggidi bishe beettees

Salo bollan tophiya giidi xaafettida booththa medho qalamen teetida horphiley bizaybeettees shaaraykka qasse.

kaame ogezara issi daro asa caani dibiza kaamey booththa medho qalamentiyettiday beettees izappe hudera gadey

Gita gongolo maliza aapoy dees iza garsanka maca issineera adde asatara diza issi beettees.

kaameynne asay puddenne duge hamettiza ogezan issi haregarey dugetha eqa caanidi yizayssi beettees iza miyerakka asay

Issi karetha qalamera tiyettada bollan daro zo'o booththu gididi ababay kumida makinaya beettawus.

dalga katama giddon daro pooqe keettati keexettidi dizay beetes izappe haa sintten oge bolla makinay eqqidides.

Keehippe dalganne denba gidida bessan issi medho kaameti mayrora mayrora eqqidi beettosona

Ha.i wode charjettiza kaameta sakana maaddiza miishay eqqidi dizayssibeettees sintharakka daro kaameti doosson

Keeththa giddon keehippe daro macanne adde asati issifetethan eqqida. issi baggara qasse asay suutha immizay beettees.

Asa nayti daanawus keehippe lo7izayssanne giigissidi keexxida keeththay deees keeththay yuushozikka qasse ginben

heeththa giddon zoome dhoo qalamentiyettida qumsaxine giza miishay deees iza sintharakka issi macara issi addera eqqidi doossona

Hetha giddon issi warqata oykki diizappe nababishe diza nam7u addera issi macaseyra beettosona hetikka.

Keyipe adussa gidida matan matan keexettidi beettiza pooqe keeththati doosona he keeththata sintharakka daro

booththa qalamera tiyetida pooqe keeththay wuridi giigiday beettees izappe qommora qasse boro keexetetha bolla dizaykka dees

omarsara diza issi keehippe pude aduqidi beettiza pooqe keeththay de'ees

booththa qalamen tiyetida asa naay diza lo7iza keeththay dees keeththa karenka gita gita mithati

Keehippe lo'iza keeththa giddon oyden uttidi issife dizaa haasayettiza asati doosonna.

Te7ippe adussa pooqe keeththay beettees katamanka daroy dizayssi pooqe keeththe xalala gididayssi ponc.

tamare keeththa kifile giddon tamare nayti be yoyden uttidi xaraphe bolla dawutara kessidi xaafishenne tamari shegizayssi beettizayssakko

issi karetha ambasadere maydi maykirapoone kushen oykkidi eqqidi diza ceeyga addey dees

issi karetha ceega adezi maykirapoonen ba kushin oykkidi sintharakka hara maykirapoonetikka beettishin eqqidi de'es

Keeththa giddon issi tamare nay maraqettizayssi wanca oykkidi eqqides iza guyerakka nam7u macati tophiya bandura oykke eqqida

Keehippe adussa dumma dumma misiley saalettidi beettiza keeththay de'ees keeththa kareykka baanakko

denbabessan timerteza tamari wursidi mereqa maraqetidi maraqetiza may7aza maydi eqqida daro asay beettosonna

issi medho zo7onne booththa qalamera diza mayozamaydi eqqida ceege adde asay doosona eta guyedakka daro asay bettettes

keeththa giddon keehippe qoodan cora gashe nayti doosona etarakka tamarsishe diza heedzdzu macati beettete

Keehippe daro qeeri nayti be tamareso borsaba7idi tamare kifile giddon oydezan uttidi de7oosuna.

Gita gita mithay diccidi dizayssan ku'a garsan shiiqidi sa'an wodhdhi uttida issi medho may'ida daro asay doosona

baasa ogezara asay puddenne duge hametettes ogezappe qommora qasse ginben direttida keeththay de'ees he keeththa

Heeththa giddon issi me dho shurabenne gurde may'di uttidi diza yelaga maca nayti beettosonae.

tamare nayti kifile giddon salada sinthen eqqidi dooso na eta sinthanka xaraphey beettees

heedzdzu macati issi medho meraqa may7o may7idi issife idimettidi miici shi eqqida eta guyerakka haratikka dosona

Keeththa giddon keehippe daro zo7u qalamentiyettida oydeti doosona issi adeyka qasse uttidi beettees.

issi gita pooqe keeththay deees keeththa garsanka boro diccishe diza ababati deettes hani rakka issi yela ga nay eqqidi dizayssi beettees

eeri keeji kifile tamare nayti tamariza fidalezi dumma dumma medho qalamera tiyeti medhetiday beettees

Keeheppe ilo7iza oosetetha bollan diza maliza asfalte dees izappe oshshachin hadirsara

Keehippe dalga gidida katamay de'ees he katamazanka daro gita gita pooqe keeththati dizayssakko

nam7u baggara dalga dalga kaame ogey deees he ogeza bollarakka dugenne pude hemettiza kaameti beettosonna hetikka

maakina oogezara kaameti guyenne sinthe giidi bizay beettees oogezappe xanxarakka asa keeththaynne gita gita miiththay beettizayssi qoncekko

makina ogezara oosetishe diza shuchchay asay hamettana ogan gelishe dizay beetes izakka uttidi ooththiza adde asati doossonna

bazzo keehippe dalkanne denba gididay beettees izanka haadhdhi aadhdhi diccida mithati beettosona

kaame ogezara duge yishe de'iza nam7u kaameti eqqidosona eta bollafekka issay firashe caanides eta sinthan issi

Tehippe dalga kaamey ogey deees he ogezanka haahora yiishe diza issi gita kaamey beettees.

keehippe daro mithati diccidi diza woray beettees he wora giddonka oge goyiza makinay dee

aspalte ogezara bishe diza issi gitayqa caaniza kaamey dees iza miyarakka asay imettidi

keeththay alamen giyettiday dees izaappe sinthe denba bessan ceeqa de asay eqqidi dizay dees qasse

gaamo dungoza koote may7di diza nam7u ceeygadetinne eta miyera eqqidi diza issi yelaga Adey beettees

Birata bolla haykko qommo tukkishe diza yelaga adde nayti beettosona eta guyerakka gita gita mithay dees

daro urqatidi gida haaththay shoorezara goggizay beettees iza bollarakka birata zokkoy ooththettidi dizayssakko

keeththa karen bomba haaththay medhettiday pude goggizay beettees iza matarakka daro asay eqqidinne xeellizayssi beettees

Bomba aaththe doyettidi wora bizay beettees issi addezikka eqqidi iza gordiza daanishe beettizay qonceko.

Simentoppe medhettida haaththay shiiqidi eeli zabessay deees izanka qasse salo medho qaalameyti yettiday beettees